Salamu a laikum kaman yadda muke gani wan nan mota ce da ke dauke da kayan gona wato ganyaiyaki wanda mu ke gani a saman motan akwai kayan gona san nan da mutane wayan da suke shirya wayan nan kayan gona ko kuma su sauke ganyaiyaki na da matukan anfani a jikin dan adam yana kara jini wan nan yana maganin yunwa so tari in an je wajen likita yakan bada shawara a yawaita cin gaiyaiyaki sabo da suna kara lafia suna kara jini wasu likitocin ma sun ce ya na kara kaifin ido, yana kara karfi to gaiyayyaki yana da matukan anfani a jikin dan adam a cikin wayan nan gaiyayyaki da muke gani a na samun latas wanda kowa ya sani latas ana akan kwadashi da kwuli a ci a yanyanka kayan miya a sa albasa a kwada da kwuli da man kyada a ci sabo da yana da, dandano a baki, yanada dadin dandano, san nan yana kara jini akwai ku ma alaiyaho Malla kowa ya sani ana yin miyan ganye da alaiyaho miya ne kuma mai dadi da ba kowa yake kin tayi ba akwai irin su ogun ogun kowa ya sani wannan yana kara jini dan so tari ma likita da ya baka shawaran ka sha moltina kwara ya baka shawaran kasha ayimaka miyan ogun saboda ya na kara jini da lafia san nan akwai karkashi shima dai munsan ganye ne da yake kara jini san nan akwai shuwaka shuwaka shima an sani yana kara lafiya yana kara jini, san nan yana yin fulo yana wanke ciki yana wanke ciki sosai, don so tari dan so tari in anci zai saka zaho, alamu ne na ya wanke maka dattin da ke cikin cikin ka, zai wanko komai da komai dake cikinka shi isa ake yawan yin ba haya in an sha miyan karkashi ganyayyaki dai mun sani abubuwane, masu kara lafiya sosai suna da anfani kallon su ma kawai da ido, yana kara kaifin ido cewar likitoci saboda abu ne da ke da nau'in kore yauwa na gode

salamu alaikum wan nan kaman yadda muke gani wata dabbace da muke ce mata alade wan da a turance ana ce mata pic wan nan dabban alade ana kiwotata tana hayaiyafa san nan anacin namanta amma cin wasu bangare ne naaa kaman yan uwan mu christans sune suke cin wannan, sune ta halasta musu su ci wan nan nama amma mu musulmai baa san mu da cin aladeba shi alade naman shi ga yadda suka ce, sunce namashi da dadi san nan kuma yana da mai suna kiwonshi dan ya hayaiyafa ya sabo da su samu abin yankawa lokacin kiristimeti alade abune da yake bukatan kula sosai domin ya ji dadin girma sabo da a yanda shi yake abune ma yawaita kazanta so in ba ya samu kula ba bai cika samun bai cika samun, in ba ya samu kula ya samu chabtaba bai cika yin kyauba in ka ganshi sai ya baka haushi amma in ya samu kula za ka ganshi shaf shaf san nan kuma zaka ga yana girma yadda ya kamata to alade yana, bukatan kula sosai kuma kulan ya zamana kwararrune, na kwarayin ciwon lafiya, na dabbobi sukan zo sun dinga dubashi, misali in ka na da alade a gidan gona ya kamata duk sati sati a rinka zuwa a na duba maka shi kuma san nan a ringa ba ka shawar warin yadda za ka rinka kula da shi da hurin kwanan shi, yanayin yadda zaka rinka shara da wa su chemical da zaka rinka sa mai dan tsaftace wurin kwanan shi shi alade a yadda na ji, yana haihuwan yara daga biyu, zuwa bakwai, har takwas haihuwa daya yana haihuwan yaya da yawa, so ga ma su ciwo suna samun kudi, suna saida alade za su samu riba sosai in dai aladen ya ji kula da kyau tsabtace huri duk ya na daya daga cikin abin da alade yake bukata san nan yawaita bashi abin ci dan yana cin abinci sosai in ba a bashi abinciba za ka ga har roro yakeyi so yana bukatan a rinka bashi abinci sosai ana kula dashi na gode

Salamu alaikum wannan kaman yadda muke gani a hoton nan hoto ne na kifi wanda ana mishi kirarin kifi musulmin nama saboda abinda yasa ake ce mai kifi musulmin nama, saboda shi ko ya mutu ana cin shi ko ya mutu a ruwa ana iya cin shi ba wai lalai sai an yanka shi ba kifi wani nau'i ne na dabba da yake cikin ruwa wanda yake yin ƙwai sannan emm, ƙwai yayi ƙyanƙyasa, yana yin ƙwai aƙalla yana yin ƙwai da yawa dai ɗari biyu zuwa sama saboda in ya tsahi yin ƙwai yana yin ƙwai da yawa, ƙanana, ƙanana, ƙanana sosai in ya tsahi yin ƙwai yakan je can ƙasan ruwa inda ba'a cika damun wurin ba, ƴan'uwan shi kifi basa zuwa wurin ze je wurin yai ƙwai su ƙyanƙyasa sannan su dawo kaman irin shi, jikin su ƙanana kaman an haifi ƙananun shi kenan, an ƙyanƙyasu irin shi su taso su girma tun ba su girma dai, su zo su dinga rayuwa irin yadda shi wannan babban yake yi ƙwai kafin, kifi kafin ya haihu yana buƙatan na miji kaman yadda duk wani kaman yadda mutane ke buƙatan sai sunyi aure tukun, shi ma kifi yana na miji a tare da shi da kifi na mace kenan, tana buƙatan na miji a tare da ita kafin ta samu tai wannan ƙwayayen da yawa sannan kifi yana ɗaya daga cikin ɓangarorin abinci da ake ce ma protein dan yana ƙara lafiya yana ɗaya daga cikin ɓangarorin wannan abinci, yana da daɗi a baki walau a soya, walau ai farfesu duk ta yanda ka sarrafa kifi, abu ne me sauƙin sarrafuwa yana da daɗi a baki duk ta yadda ka yi shi wannan nau'i na kifi kuma ana kiwon shi a gida ba lalai sai a rafi ba, ana kiwon shi a gida inda ohh, yana harka ne, na samun kuɗi zaka iya samun tanki, ka zuba ruwa, ruwa tsabtacacce, ka saka kifi ka dinga ba shi abinci, irin wannan nau'i na kifi, ka dinga ba shi abinci yana yin ƙwai sannan yana girma a lokaci ƙanƙani har ka samu ka siyar ka maida kuɗin ka nau'i ne na kasuwanci na gode.

Salamu alaikum wannan hoto ne yake yana ɗauke da hoton kifi ne da mutun, alamun mutun ne ya kamo kifi yake riƙe da shi a hannu kaman yadda muke gani ahh, akwai mutane da su sana'ar su kenan ana ce musu masunta sana'ar su kenan kamo kifi in suka kamo kifin nan, walau su siyar walau su kiwata walau kuma su ci ga gida wannan nau'i na kifi ana yawan kiwon shi a gida kifi ne da ke rayuwa, in ka kamo shi a rafi zaka iya kawo shi gida kuma ka samu wuri tsabtacacce ka tara me ruwa me kyau, ka sa shi a ciki kana ba shi abinci, kifi ne da ke rayuwa a gida, ba lale sai a rafi ba wannan kifin nan kuma yana da daɗi, yana da daɗin ɗanɗano, kuma yana ƙara daɗi ga nau'in, yana ɗaya daga cikin nau'in abinci da ake ce ma protein yana ƙara lafiya sosai da likitoci su kan bada shawaran ma a dinga yawaita cin kifi ze yi wuya kaji likita, likita zai iya ce maka ka daina cin nama, amma yana wahala, ban taɓa ji ba dai likita yace a dena cin kifi saboda amfanin shi a jiki yana gina jiki sosai uhmm, abinda yasa muka ga mutun ya kamo kifin nan shi wannan mutumi muna kyautata zaton cewa masunci ne saboda su sana'ar su kenan, su kamo kifi su siyar ko su kamo kifi su ci a gida ko su kamo su yi kiwo ya ɗauki, su masunta sun ɗauki kamo kifi a matsayin sana'a, da shi suke ci suke yin al'amurorin yau da kullun, kuma Allah yana rufa musu asiri a haka shi kifi da muke gani, shi kifi musulmin nama ne musulmin nama ne bayi da dafi bayi da wani cuta saboda shi abinda yasa ake ce mai musulmin nama ne saboda ko ya mutu ana cin kifi shi yasa ake kiran shi da musulmin nama ba lalai sai an yanka shi ba ake iya cin kifi ko ya mutu a ruwa ya taso sama zaka ci, ba wani abu, bai da illa bai da komai.

salamu alaikum wannan hoto da muke gani kaman yadda zamu ce yaro ne ke kan tractor ba lale kuma muce mishi yaro ba saboda zai iya yiwuwa wannan ƙaramin yaron idan ya iya tuƙa wannan mota me suna tractor a turance shi ne ake ce mata tractor Hausawa sukan kira ta da motar gona abinda yasa ake ce mata motar gona saboda tana da amfani bila adadin da take ma mutane a gona mota ce da take tallafa ma mutane suyi aikin gona a ƙanƙanin lokaci suyi aikin gona me yawa a ƙanƙanin lokacin da ba'ai tunani ba saboda ita abu ne da bature ya ƙirƙire ta ta inji bata cika gajiya kaman yadda mutane ke gajiya ba wannan mota da muke gani motar gona tana yin tana da abubuwa da ake sagala mata ta bayan ta wanda suke tallafawa a yi aikin gona motan nan da muke gani tana tana nome ciyayi tana tana kuma yin kunya-kunya sannan wasu na amfani da ita wurin yin ban ruwa, akwai in misali gonan ka na da nisa da da inda rafi yake ana amfani da ita wurin ɗaura mata tanki duk ta bayan ta ake wannan dabarbaru wurin ɗaura mata tanki da za'a jawo da za'a jawo wannan abin ruwan a kawo shi i zuwa wannan gonan naka da yake nesa da rafi mota ce mai ƙarfi da take tallafawa wurin aikin gona dan duk komin wuyan aiki insha Allahu in dai kana da wannan mota komai zai zo maka da sauƙi komin girman gonan ka aikin da mutane ɗari zasu yi a rana ɗaya wannan mota ka iya yin aikin mutane ɗarin nan a awa ɗaya saboda abu ne dake da injin kuma an yi shi da ƙwarin gaske da aminci wannan mota na da amfani sosai a inda zan iya cewa bata yi a gona kawai shi ne shuka shi ma akan samu abunda ake sa mata a baya da shi kuma kana matsawa ne yana haƙan wuri yana yin shuka so zamu iya cewa ɗaiɗai abu ne wannan mota bata yi a gona.

Salamu alaikum kamar yadda muke gani umm manoma ne a cikin gona ko gidan gona suna ɗauke da abarba a kai wannan yana nuni da cewa sun tsinko sune daga cikin wannan gona zasu fita da shi walau kasuwa eh, domin siyarwa ko su kai gida domin a ci a matsayin abinci ko kuma siyarwan dai, anfi siyarwan ga manoma in suka shuka abarba anfi siyarwa domin a samu kuɗi dan tafi da rayuwan yau da kullun wato shi abarba yana da alfanu, abinda yasa na ce domin su kai gida a ci abu ne da ake iya cin shi a matsayin abinci yana da zaƙi, ɗanɗano me daɗi yana da umm yana da sauƙin sarrafawa zaka iya yin salad da shi zaka iya cin shi haka nan zalla yana da sauƙin sarrafawa wurin a ci abinda yake buƙata kawai ka fere shi, in ka fere sai ka shawarta me zaka yi da shi zaka ci haka nan ne, ko ko zaka yanyanka ƙanana-ƙanana kai salad da shi ko zaka niƙa ka fitar da ruwan shi ka sha zalla, duk ana iya yin haka eh shi kuma wannan abarba da muke gani likitoci sun bada shaida masu kyau a kan shi domin abu ne yake eh sannan abu ne da yake hana ko yake rage eh eh, yake rage meye ake cewa, yake rage kamuwa da cutan cancer wacce muke ce ma cutan daji musamman yafi kamuwa ga mata cutar daji eh saboda sune suke yawaita yin breast cancer to wannan abarba yana da eh abubuwa da ke ɗauke da yake da suke ɗauke a cikin shi nutrient ɗin shi kenan da yake hana ko yake rage kamuwa da wannan cuta sannan yana da amfani wurin idan an ma mutun operation aiki kenan yana rage, in kana yawaita cin abarba yana rage eh dogon zangon da zaka yi kana jinya in ah in ah in jinyan zai iya ɗaukan ka kamar mu ce wata biyu kafin ka warware to idan, a cewan likitoci idan kana yawaita cin abarba bai wuce ƙila kai wata ɗaya da ɗan kwanaki ba kuma shi wannan abarba har wa yau masu bincike basu gano meye matsalan ko illan abarba ba sai dai alfanun shi kawai so saboda haka abarba abu ne mai kyau.

Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo namu, wannan hoto namu da ke can sikirin hoto ne na bishiya da ya tsiro a akan dutse ko a tsakiyar dutse wannan abu ya na da zamu iya cewa abun al'ajibine saboda yana wahala, ba kowanne ƙasa ma shuka ke, bishiya ke tsirowa ba. da har ya kai ga shuka, bishiya ya fito akan dutse, wanda abin da muka saba gani dai ciyayi ne suke bayyana akan dutse suma ba da yawa ba, yan kaɗan, amma har ta kai wa em bishiya babbar bishiya haka ta fito akan dutse. To kawai wani uhmmn abu da ke faruwa bayan shekaru ko bayan watanni zan ce eh, a yayin da iska yaker kai-kawo, yana tattara ƙasa ko yashi a ɗan lungun dutse, inda bai samun hanyan da zai ƙara ficewa ehn, taruwar wannan iska da ƙasa da dutwasu ɗinnan a wurin nan zasu zama kamar gona ne a wurin, yayin da aka samu wani ɗan hatsi haka ko iri, shima iska ya ɗauke shi, tun da har, iska ya iya daukan yashi, zai iya daukan iri. In ya ɗauke shi, ya je fa shi a wannan lungu da ƙasa ya taru, wani kasan ya ƙara danne shi, yau da gobe ana nan, damina ta zagayo aka yi ruwa, ko har zai iya yiwuwa ko har taki ma iska ya kwashe shi tun da ba nauyi gare shi ba ma shima ya kwashe shi ko da taki tsilli ɗaya ne, koko a'a tsuntsaye su yi kashi awurin ko kaji ko awaki suyi kashi a wurin, duk wannan zai iya zama a matsayin taki, har ya kai ga ana ruwa damina na zagayowa har ya kai ga wannan bishiya ya fara girma har yai ƙwari har ya girma kamar haka, tun daga ƙan ƙani zuwa girman shi. Wannan abin al'ajibi ne kuma wannan yana faruwa ehnm, masana, masu bincike, su suka bayyana yadda wannan abu yake faruwa yana ɗaukan shekara wani kuma zai iya faruwa a wata ɗaya ma, in dai an sami dacen, wani ƙasan indai ya taru a wurin ba lallai ya samu iri ko shukan da? ko iri da zai tsira a wurin har da zai fitar da iri wannan bishiyar b.a Wani wurin sai dai ka ga tarin ciyayi kawai, wani na ɗaukan wata ɗaya, wani na ɗaukan shekara, wani na ɗaukan fiye da shekara uku kafin ma abu ya tsiro a wurin wannan ƙasan.

Yauwa zanyi magana ne akan latus kaman yanda muke gani wannan hoto ne na manoma da latus a hannunsu yayin girbi wannan alamu ne suna ciroshi daga gona zasu shigo za su taho da shi gida imma su siyar imma su bai wa iyalansu imma a ci a matsayin abinci toh latas wani nau'i ne na ganye wani nau'i ne na ganye na ganye da akan ci uhm akan sarrafashi domin a ci ta ɓarayin kwaɗo ana yin kwaɗo da shi a yayyakanshi a sa mai mai da ƙuli da su albasa shi ne kwaɗo a ci a haka ɗanye kenan ana kuma iya dafashi ana iya dafawa a sa a abinci k o a yanka ɗanyenshi a ɗaura a saman abinci yana ƙawatarwa kuma yana ƙara lafiya masana kiwon kafiya sun ce latas yana da alfanu dayawa ɗaya daga cikin alfanun latas shi ne yana yana gyara ido ɗaya ne daga cikin na'o'ikan da suke gyara kaifin ido sannan kuma yana da yana gyara ƙwaƙwalwa sannan yana meye yana taimakawa wurin ƙarin jini yana sa yan ƙarin yana taimakawa wurin ƙarin jini sannan uhm masana kiwon lafiya sun ce a yayin da za a sarrafa latas yana d a kyau a wanke shi a ruwan da yake zuba daga fanfo wanda yana zuba ba tsayawa yake ba yanda in ya wanke zai tafi da datin ne wani sabo ne zai sake taɓa shi ba kamar yanda mukanyi a gida ba mukan sa ruwa a baho ne sai mu wanke latas amma abinda akafi so shine a sashi a wankeshi a ruwan da yake wucewa in an ski fanfo a wanke shi saboda ko a ido haka kana kallo yanayin yanda ake ciroshi a ƙasa dole ƙasa zai zauna a jiki toh yana da kyau a wankeshi kafin a ci.

yauwa, zamu yi magana akan wannan mota mai suna motan gona wannnan kamar yadda muka sani an fi amfani da wannan mota ne a gona me gonaye masu girma ko gonayen masu hali zan ce don wannan mota da muke gani mota ce mai matuƙar tsada ba kowace irin mota ba ce duk da ana ganinta kamar mummuna-mummuna haka yar dunƙulalliya, amma mota ce mai tsada don motan nan a haka ita kaɗai sai ta iya siya maka motoci da yawa wanda ake hawa na zamani so amfanin wannan mota a gona ita ne kamar yadda muke gani an saka mata wani ƙarfe a bayanta, wannan ƙarfe da muke gani ƙarfe ne na yin huɗa a gona yawancin manoma sun san wannan amfanin wannan ƙarfe a gona ƙarfe ne da ake yin huɗa da shi domin kawo sauƙi wa mai gona, da kuma mutanen da za a saka aiki don wannan mota da muke gani don wannan mota da muke gani indai an maƙala mata wannan ƙarfe tana iya yin aikin da mutum hamsin ba zasu yi a rana ba ita wannan mota zata iya yi a rana guda ko mutum ɗari ma kuma zata yi shi a sauƙaƙe ba tare da sai an biya wasu ɗaru ɗaruruwan mutane kuɗi ba, wannan mota kaɗai ta isa ta yi wannan aiki iyaka ka sa mai, sai ka biya mai tuƙa mota in kai da kanka ma zaka tuƙa duk sauƙi ne, ɗaya daga cikin amfanin wannan mota shi ne zai sa ka gane me ka ke yi ma a gonarka, wala'alla lokaci ya ƙure maka ne kana buƙatar kuma ka yi huɗa ƙila damina ya ja kana bukatar ka yi huɗa ka yi noma tare da wannan mota zaka iya yin abin da ba lallai mutane su maka ba a a lokacin da yakamata, tunda in mun ce za a yi abu da mutane dole a sanarwa da mutane, wasu suna da uzuri [ehhh] kafin ka haɗa mutanen ma aiki ne, amma motar nan kawai tana buƙatar ka saka mata mai ne kawai indai injinta lafiya ka saka mata mai ka tashe ta ka nemi mai tuƙawa mutum ɗaya kenan, samun ko hankalin mutum ɗaya ba zai yi wahala ba Wannan mota da muke gani tana da alfanu da yawa, bacin wannan ƙarfe na huɗa ana saka mata kuma ana iya cire shi a saka wani bodi a bayanta na dauƙar kaya

to zan yi magana ne akan na'uin abinci mai suna doya, kamar yadda muke gani a hoton nan hoto ne na doya da Inyamurai a gefe masu abu da abin su kenan uhm dalilina shi ne a ƙasar Hausa muna cin doya ƙsar Yarbawa ma na cin doya amma mafi akasari anfi sanin Inyamurai da doya domin sun fi mu cin doya kuma sun fi mu nomata shi yasa nace masu abu da abin su Doya wani nau'in abinci ne mai sauƙin sarrafawa abinci ne da ake noma shi a cikin ƙasa ana shukan shi ganyayyaki zasu fito ta sama, amma shi ta cikin ƙasa yake tsirowa ganyayyakin shi na sama daga yanayin jikinshi ma zaku alamar kamar daga cikin ƙasa ya fito don in an don an ciro doya sabon doya ma an taho da shi gida zaka ga ƙasa-ƙasa a jikinshi. to doya wani nau'in abinci ne mai sauƙin sarrafawa kamar yadda na ce sabili da baya buƙatar wasu nau'in abubuwa na girke-girke abin da kawai yake buƙata kawai shi ne ruwa ka fere doyanka, ka yayyanka kasa shi a ruwa, ka haɗa wuta idan doya ya dahu dahu zaka iya ka ci shi da mai da yaji zalla za a ƙoshi ko kuma ka yayyanka ka saka shi a cikin shinkafa ko kuma ka ci shi da miya in ta samu, ko kuma ka yayyanka ka yi fatan doyanshi ana iya yin fatan doyan shi zalla, ana iya yin fatan doya a gauraya da wake, ana iya kuma a yayyanka shi a dafa shi tare da taliya dai nau'o'uka ne masu sauƙi wurin yin girki, shi yasa na ce doya nada sauƙin sarrafawa Sannan kuma a ɓarayin manoma ehm suna noma doya ne imma su siyar ko su kawowa iyalan su domin a ci, ko kuma dai su siyar don su samu kudin yin abubuwan yau da gobe eh ga manoma kenan, sannan a ɓarayin kiwon lafiya, eh doya kamar ba kamar yacca mutane suke zaton cewa in kana cin doya zaka yi ƙiba ko zaka dunƙule ba a'a ba haka yake ba a likitance doya yana ɗaya daga cikin nau'in abincin da yake rage ƙiba yake taimakawa wurin rage ƙiba ga masu son rage ƙiba eh, sannan kuma doya wani nau'in abinci ne da yake ehm da yake taimakawa wajen rage hawan jini sannan kuma yana da amfani ga ɓarayin maza domin inganta kwayoyin halitta

Kamar yadda muke gani a wannan hoto hoto ne na dutse, wannan dutse alama ce alama ce na farkon wuri koko yana alama ne na ƙarken wuri, ƙarken gona, ko ƙarken fili, ko ƙarken gari. yawanci manoma sukan yi amfani da wannan dutse don saka alaman tsakanoin gonansu dana maƙwabtansu. Wannan alama tana nunamma da mutum mutum, ko da noma zai yi baya gitta iya wannan dutsen, koko a'a yana nuna alaman ga inda farkon gonanshi ya fara nan, zai fara shuka da wurin zuwa wani wuri. A zagaye da wannan dutse muna ganin manyan bishiyu da kuma da kuma ganyayyaki irinsu alayyaho, da su rama, wanda kowa ya sani, rama wata shuka ne na, ganye da akeyin miya da ita, ehh tana ƙara (.....?), masu kiwon laifya likitoci sun ce rama tana ƙara jini, tana ƙara lafiya, tana taimakawa wurin zagayen jini a jiki ga wanda suke da ƙarancin jini kuma, ana basu shawaran su yi miyan rama, su haɗa da wasu sinadaran da suke ƙara jini, domin su yi miya su sha, ko ko, a'a su haɗa da ƙuli su ci. Ehhn rama tana da sauƙin sarafuwa, zaka iya yayyankata ka wanke ta a ɗanyenta ayi kwalo, ba tare da an dafa ba, ayi kwaba da ƙulli da mai, da yaji, a ci za kuma a iya sata a abinci inda in abinci ya ɗau nuna, ya kusa ya tsotse, ana watsa ta domin ya dan dafu kaɗan, ba'a buƙatan ya dafu yai ɗugub, saboda likitoci sun ce a inda za a samu sinadaran, inda akafi samun sinadarin shi wannan ganye ana so kar ya dafu sosai ne yafi aiki, ko kuma in kana so, ka samu ainihin sinadarin ka wanke shi ehh saika, a kwala shi a ɗanyen shi ka ci. Shi yana yin wanke wannan ganye, ana son ka wanke shi ne a ruwa da ya ke gangarowa daga famfo, ba wai ruwan da ka zuba a baho yake tsaye wuri ɗaya ba ruwan da yake gangarowa yake wucewa irinshi ake so wanda in ya taɓa shi ka wanke zai gangara ne ya wuce wanik sabo ne zai ƙara taɓa shi. Wannan yanayin wankin ya fi tsaftace abu, shine za ka ci ba tare da kwanton ko ya wanku, ko bai wanku ba, ba kamar yadda muka saba ganin ana zuba ruwa a ɗan baho ko ƙaramin bokiti, a wanke ba. Shi ma wannan wankin, ya yi, amma bai kai irin wankin da za ai, ruwa yana wucewa wani sabo na taɓa shi ba.

wannan nau'i na abinci, zan yi magana ne akan wannan nau'in kayan gonan mai suna grapes, shi ana ce mai grapes a turance a Hausa kuma sunan shi inabi shi wannan inabi nau'i ne na kayan marmari wanda ba kowane manomi ke iya shuka shi ba, ba kuma kowane gona ake shuka shi ya tsiro ba saboda ba kowa ke da ilimin shuka shi ba, sannan ba a kowane irin ƙasa yake fitowa ba, domin wannan kayan marmari ne da ke buƙatar kula mafi akasari an fi shigo mana da shi ma daga ƙasar waje manomanmu naaa kusan ƙasar Nigeria basu cika noma shi ba an fi shigo mana da shi daga ƙasar waje uhm saboda a a zubin yanayin shukar shi ma akwai yanayin bishiyarshi zaka ga kamar ba abinci ba ne, yana yin yanayi ne kamar irin shukar flower ne, so wannan nau'i na uhm inabi an an fara shuka shi ne kimanin a ƙalla shekara dubu takwas baya har wayau kuma ana cin shi a matsayin abinci har ya wayau muna shekara na dubu biyu da ashirin da biyar har yanxu ana nomashi ana cin shi kuma a matsayin abinci kuma yana da amfani a jikin ɗan adam sosai ɗaya daga amfaninshi shi ne yana taimakawa mutum ya zama kamar da ruwa a jikinshi bai bai busar da mutum bai bari mutum ya bushe uhm sannan kuma ya taimakawa tumb a yanayin da likito suka ce yana matuƙar taimawa tumbi uhm sannan kuma kuma yana taimakawa mai tumbi wurin eh juyi abubuwan da ke cikin su wurin yanayin juyin da suke yana taimakawa bai barin su su cunkushe ko su eh su cunkushe su je su haifar da ciwon tumbi, uhm wannan nau'i na inabi yana taimakawa ido yana taimakawa ido sannan kuma yana taimaka fata, wasu na tambayar cewa inabi yana da illa? to a likitance dai babu wani wuri da aka ce inabi nada illa, uhm sai dai inka cika cin shi da yawa to illan da zai iya yi maka shi ne, uhm yana yana bada matsala wajen, baya da illa kai

Zan yi magana akan wannan hoto, hoto da muke gani akan sikirin namu, wanda da ka gani kjasan cewa manomi ne wannan a gonar Alkama. Inda wannan manomi yake tsaye, ya ɗaga hannu daka gani ka san cewa yana rokon Ubangiji ne wa albarkar wannan noma, don ya smu ya, don ya fitar da noma mai kyau, yana neman albarka, da nuna yana riƙe da kros dai, wannan yana nuna cewa ehh, wannan dai yana nuna cewa addininshi, Kirista ne. Don duk wanda muka gani da Cross, wato Gicciye, mun san Kirista ne. Eh Kirista na gari, Yana nuna Kirista ne na gari, yana tsaye a gonan noma, domin roƙan ya samu albarkan noma mai mkyau, ko kuma yana roƙon a samu ehhn damina mai albarka, domin ya samu ya yi girbi mai yawa, don siyarwa, ko ci ko wani abu. Alkama dai mun san, abu ne da ake nomawa a ɓarayin Afirka, ehhnn kuma Alkama abinci ne mai gina jiki, wanda anayin abubuwa masu tarin yawa da shi. ɗaya daga cikin irin abun da akeyi da alkama, ana niƙa Alkama ya zama filawa, wasu suna dafa shi a yanda yakje, in an gyara, wasu kuma suna niƙa shi ne, ya zama filawa, wanda mafi akasari a sarafawan da akewa Alkama an fi niƙa shi ya zam filawa. Filawa ana amfani da shi wajen yin bredi, gurasa, cincin, da abubuwa da yawa na sana'o'in yau da gobe. Filawa abu wanda in za kai amfani da shi yana da albarka, domin filawa idan ka haɗa shi da yis, yana sa shi ya tashi in rana ya buge shi, ko in wuta ya ɗan taɓa shi, sama-sama yana sa shi ya tshi fdomin samun aukin wannan abun da zaka sarafa. Filawa, yana ɗaya daga cikin abiu mai sauƙin sarafuwa, wanda in ka same shi da ruwa, ka kwaɓa kamar in za kayi bredi ko cincin, ko donot, In ka same shi da ruwa ka kwaba ka sa mishi yis, yana buƙatar siga kaɗan, ko ka sa ƙwai, ko gishiri. Idan kayi wannan zaka gasa shi ne a a tukunya, ko ko in kana da Oven, kana iya gasa shi domin ya kumburo, ka ci, abu ne da abi da wahalan sarafuwa.

yauwa kamar yacce muke gani a bidiyon nan ehm muna ganin mata acikin rafi tare dauke da tulu ehhmmm suna diban ruwa eh wannan ɗiban zai iya yuwuwa ma dalilai dayawa ne zai iya yuwu wa suna diban ruwan nan ne saboda su kai gida ayi girki da aikace aikace ko wanki zai iya yuwuwa kuma ɗiban ruwan nan anayi domin yima gona ban ruwa ya danganta ba abun mamaki bane a ga ana ban ruwa ta irin wannan yanayi saboda in cigaba ya shigo ma wani wuri wani wuri cigaba bai kaimusu ba kuma da yawa mafi akasari idan kaga irin wannan zuwa rafi ana ɗiban ruwa haka ko yara ko mata suna zuwa ɗiban ruwa daga gani kai kasan karkara ne ehh ba birni ba sune suke suke zuwa ɗiban ruwa haka da tulu tulu haka aje tulum amma na kasa ko na karfe ake zuwa ɗibo ruwa domin amfani ehh abu mai wuya ne yana da wahalar wa aga ana ban ruwa a gona da irin wannan ehh tulu haka saboda gona ba wuri bane kankani umm gona wani guri yana daukan ecter wani guri yan daukan hecter toh gaskiya wannan yanayi na ɗiban ruwa a kai gona abune mai wahala sai dai idan cigaba bai kaimu su ba babu yadda zasuyi dole ta hakan zasuyi ehh harta ma ga dole a karkara ne ma ake ganin irin wannan nau'in deban ruwa saboda yawanci birane ana da rijiyoyi ko rijiya na zamani wato borehole kenan wanda yake amfani da wuta ko kuma sola ajawo ruwa ya shiga tanki sanda kake so ka kunnan ruwa ya sakko hmm wannnan nau'i ne wannan da kana gani kasan karkara ne ake zuwa rafi haka a ɗeba ruwa domin aikace aikace wasu har wanka sukan zo suyi anan wani zubin ana zuwa akwaso kayan wanki azo bakin rafi ayi wanki wasu anan zasu yi wanka tunda wuri ne zaka ga ba maza sai matan ne zalla suna iya yin wanka a wurin wani wurin kuma acakude yake sai dai a ɗiba ruwan akoma dan kwana aje ayi wanka

hm kamar yacce muke gani a hoton nan wani nau'i ne na kwaro mai suna ehm gara wasu sa'iya cewa ba haka kalan gara yake ba gara suna hallitu da suke da kaloli daban daban wannan ma nau'i ne daga hallitun gara masu tashi gara ehm wani hallita ne kamar yadda gani hallita ne gashi nan sun hau kan shuka sun lullube shukan mai iya yuwuwa ne wani yayi tinanin cewa suna cutar da wannan shuka ne ko kuma suna cin wannan shuka ne a a gara su basu cin shuka a mafi akasari manoma na son su ga wannan nau'i na gara ya zo gonan su saboda amfanin da ya ke dashi a gona shi wannan gara da duke gani yana cin wasu ƙwari da suke da suke cin shukokin mu a gona ehhh wa'incan ƙwari masu cin shukoki suna zuƙe sinadarain da ke jikin shuka ne ehh um suna zuƙe sinadari da ke cikin shuka wani zubin shiyasa zaka ga shuka yayi ehh kala kalan rana alamu ya bushe baa ba ruwa-ruwa ajikin shi kenan wa'innan ƙwari suke zuke sinadarin da ke jikin shuka su kuma wa'innan gara abincin sune wa'innan ƙwarin da ke cinye ehhm da suke zalintar wannan shuka su wannan nau'i na gara amfani suke wa manoma ah a maimakon manomi yaje ya sayo maganin da feshe gona mai yiwuwa wajen feshe gonan maganin yiwa shi wannnan kasar noman nashi illa ko kuma in anyi ruwan sama ya gan gara rafi ya bata ruwan wannnan rafin sakamakon yayi amfani da ehm maganin feshi wurin kore wa'innan ƙwari dake zalitan shukokin shi su wa'innan kwari suna wa'inan nau'i na gara su amfanin su kenan su taya manoma cinye wa'innan ƙwarin da ke masa illa a gonan shi wa'innan ƙwari zamu iya cewa mai amfani ne anan ɓarayin noma yana da amfani matuka sosai wannan ƙwaro da muke gani yana da abu al'ajabi yana da kala wannan kalan nashi alamune na kar wasu abubuwa masu cin ƙwari su cishi alamune na eh tsoratarwa wannan kala nashi kenan sannan wannnan ƙwaro da muka ganshi yana son ruwa yana shan ruwa yana da baki da yake shan ruwa kuma yanada baiwar kulle kafofin iskan shi yanda ba zai ruwan da ke jikin shi ba zai zama baza su bushe ba yaza mana yana jin ƙishi baiwa ne daga cikin baiwan wannnan ƙwaro mai suna gara

kamar yace muke gani a wannan hoto muna da hoto wanda ke dauke da abubuwa da yawa kaman irin su kokara da ga wasu nau'uka na abinci kaman ƙwaki da ƙwai da doya da kuma ga gashi nan fiffiken gashin fiffike ehm wannan kaman yadda bincike ya nuna wani al'ada ne na mutanen da ake ma ehm limbu mutanen lumbu wa'innan mutane suna zaune ne ehm akasar indiya kasar indiya wa'innan mutane suna wannan nau'in shirye shirye da muka gani ehm bikine sukeyi a kowacce ah a kowace shekara cikin wata wata tasu mai alfarma idan watan ya zagayo anayin wannnan biki domin ayi sadaukarwa wa eh shi abunda suke bautawa wa'innan mutanen limbu kamar yadda nace mutanen indiya ne sunannan wannan biki da suke yi eh casok tannam sunanan wannan biki da suke yi kenan sunan bikin kenan da akeyi a indiya sannann fi tana eh tana daukar abubuwa na musamman kamar ehhm? wannan biki abunda ta kunsa dai shine manoma ne idan sukayi noma suke kawo nau'oin abinci iri iri domin sadaukar wa abinda suke bautawa domin nemen albarka da fatan cewa wata shekara in ta zagayo zasu noma ahh abin da yafi na wannna shekarar wannan sadaukarwa da sukeyi suna yin shine domin neman albarka da kuma karin budi ehhh da shi noman da sukeyi eh kusan kowa da addinan su kowa da yardan su su nasu yardan kenen idan suka sadaukarwan nan nasu allah abun da suke bautawa wannnan shiri da muka gani haka suke yin shiri na wurin abun bautan su kenan suke zuwa su kawo kayan abinci da ƙwai da shinkafa da duk wani nau'oka na abinci da yake in ma na kiwo yakeyi ko abunda ya noma domin nemen albarka ma abun bautan nan nasu

Kaman misali, ai kowa ya ji lokacin da yake cewa shugaban ƙasa a dawo mana da tallafin mai kowa ya ji wannan saboda talaka ne ke mora, yake amfana tallafin man nan kai tsaye don haka abun kunya ne a ce ya fito ya rinƙa irin abun nan. Ai mu ba mu siyasar mu da adawa duk wanda ya kawo cigaba in ya zo da magana ta gaskiya, muna yaba masa a dai-dai wannan lokacin nake faɗa maka cewa ni, a matsayi na na ɗan cewa an ba ni mara na jam’iyyan apc. Idan ka ɗaga ido ka duba senator Shehu Buba, senator mu na Bauchi ta Kudu, abun da Senator Buba Shehu yake yi a jahar Bauchi ba ma maganan yankin Bauchi ta Kudu da Arewa ba, na tabbata da wanda irin sa gwamna yake yi da ba haka jihar Bauchi take ba. Tallafin abun da ya shafi makarantu, tallafin abun da ya shafi a ba da wasu kuɗaɗe na kasuwanci babu abun da Shehu Buba ya bari, Shehu Buba mutum ne wanda yake, ina da tabbacin cewa da a ce gwamna ya yi koyi da ire-iren wannan abun da Shehu Buba yake yi da al’umma ba su cikin ƙuncin rayuwa yanda ake ciki a yanzun. Amma shi da ya tashi ba abun da yake yi sai dai koran mutane, ma’ana ma inda suke sana’oinsu ‘yan kasuwancinsu ɗan containansu duk aka kore su, shi ne suka shiga wani hali suka rasa gaba suka rasa baya, iyakansa kenan senatan nan kaman mutane na ganin ko yana da hararar kudi ba na gwamna shi ya sa yake musu abubuwa, ai senator Shehu Buba shi yake hararar kujeran gwamna ba al’ummar jihar Bauchi ne suke hararo masa kujerar gwaman kuma ina tabbatar maka da cewa In sha Allahu Senator Shehu Buba sai in ce maka ko ya ƙi ko ya so biiznillahi ta’ala mu za mu je mu jawo shi da ƙarfi ya yi hakuri ya tausaya ma al’umma ya zo ya karɓa wannnan kujera in Allah ya kai mu shekara ta dubu biyu da ishirin da bakwai cikin yardan Allah kafun ƙarfe goma biznillahi ta’ala an sanar da Shehu Buba ya ci zaɓe. In Allah ya yarda kuma muna tsammanin In Sha Allahu jam’iyyar apc za ta ba shi ticket cikin sauri, biznillahi ta’ala, Salisu Isah kenan da aka fi sani da sautissunnah wani ɗan jam’iyyar apc a jihar Bauchi.

wannan hoto da muke gani hoto ne na ambaliya a gonar masara shi ambaliya yana aukuwa ne a inda aka samu yawan yawaitan ruwan sama idan ruwan sama ya yawaita a bisa yadda idan ruwan sama ya yawaita abisa yadda yake faɗi yafi yadda yake faɗi ada ana samun ambaliya ko kuma ana samun ambaliya ne a a wuri idan basu da um hanyan ruwa mai kyau to irin wannan ambaliya dai a gonar masara yana da babbar illa ga masaran gakuma manoma ga kuma masaran ga masu cin masaran aam illa na farko dayake dashi a kan masaran shine yana yana iya ya kwashe masaran daga inda take ya kaita wani wuri yanayi ya danganta da yanayin ƙarfin ruwa saboda it ambaliya ansanta da kwashe eh kasane tanakawo zaizayan kasa so tana kwashe kasa sama-saman kasa ta kwashe shi takaishi can wani guri na daban so a inda aka samu ambaliya a gona ya kwashe saman kasa na shuka wannan shuka bata da ƙarfin da zata iya tsayawa da ƙafanta tunda kamar an rage mata ƙarfi ne so idan haka yafaru yana kwashe masaran ko ya illatashi koda bai daukeshi daga wurin ba yana illatashi domin ya rage mishi ƙarfi ko kuma ya kwashemai wasu sinadarai da aka samai imma na taki ne da ke saman ƙasan ya kwashe shi zai tafi dashi can wani guri inda ba shuka so illa kuma na biyu shine akan manomi manomin da yayi wannan shuka har wannan ibtila'i tafaru na ambaliya yana iya samun karayan arziki wani zubin ma har takai ga yarasa rayuwarshi illa na uku ga masu ci shine in sun dogara da a gari in andogara da anayin noma ne aci don a samu a gari wannan gari zata fada um halin kakanikayi na rasa abincin da zai kaisu shekara zai kaisu shekara zai kaisu har wata shekaran ta iya zagayowa zasu samu um zasu samu karancin abinci

kamar yacce muke gani a wannan hoto, hoto ne na manomi yana rike da doguwar fatanya toh ita fatanya anayin amfani da itane a gona domin a nome ciyayin da ke saman kasa domin samun dama ayi shuka ko kuma ana iya amfani da itane ayi huda wanda kamar yadda muka sani tun asali manoma keyin huda da hannu har takai takawo ga ansamu cigaba ana iya samun na'ura da suken huda kamar mota da um katako da ake hadawa a daurawa shanaye suna ja dakuma wanda yanzu mutane ma cigaba takai har akwai wani karamar na'urar da ake daurawa ajikin mashin domin asamu ayi huda dashi itadai huda zamu iya cewa ko huda ko nome ciyayi zamu iya cewa itane farkon abun da za'a fara yi idan manomi yanaso yayi noma um a wuri a filin shi ko a gonarshi huda tanada um noma nada amfani sosai saboda idan baka nome ciyayin da katarda a wuri ba zasu, zasu hana, zasu iya hana abunda zaka shuka yayi girma domin suma wadannan ciyayi dake gani suma suna bukatar taki a maimakon takin da ka saka ya ishe abun da ka shuka wayan nan ciyayi suma zasu dinga jan wannan taki zasu dinga ci kenan har takai ga bai ishe shi shukan daka samawa ba za'a iya cewa shuka baze girma da kyau ba saboda bai samu isashshen sinadarin da zai sa ya girma da kyau yafito ya girma da kyau ba bayan anyi noma anayi huda duk da fatanya ita wannan fatanya da muke gani shine ana kwasan kasa kamar yadda muke gani kasan ya koma yayi daidaita da juna toh idan anaso ayi shuka sai anyi huda-huda ,shine za'a kwashi kasa daganan a jibga a layi daya ayi ta tafiya anayin dogon layi dashi toh a wannan, wannan dogon layi da akeyi ana barin dan kwari a gefe shine ake cema huda wannan dogon layi da mukeyi acikinshi ne akeyin shuka ita kuma wannan dan makwarara da muke gani hanyace na ruwa koda ruwa yazo zai wuce lafiya lau batare da ya kwashe maka saman shukan kaba ko ya maka illa a gonan ka.

Kamar yacce muke gani a wannan hoto err kaji ne a ka sa ma tsutsotsi a kwano. Wasu sa iya tambayan me ya sa za a sa ma kaji tsutsa, toh su kaji ba kamar mutane bane, wannan tsutsa da muke gani wasu manoman, wasu masu kiwon kajin ƙirƙiran shi suke yi ma ba samo shi suke yi ba, ƙirƙira ake yi da misali kaman da kashin kaji in in kaji suka yi kashi ana tattarashi a buhu har ya samu ya ruɓe ya fara yin tsutsa domin a samu a ba ma wa’in nan kaji. so wani zai tambaya me ya sa so wannan tsutsa da muke gani ba abun cutarwa bane ba kamar yadda yake a wurin mutun bane zamu iya cewa mu a wurin mu abun kyamane ko abun cutarwa ne, a'a ba haka yake ba, su a wurin kaji wannan tsutsa abinci ne mai nagarta me me sinadarai wanda yake sasu su girma wasu masu kiwon lafiya na kaji ma sun ce er kazan da ba ta wuce sati biyu ba kaji tun suna kanana ya kamata adunga samun tsutsa ana basu saboda yana taimaka masu wajen girma, yana sasu kwarin jiki da kuma yana sasu su girma da kyau. Tsutsa dai abune mai amfani, tana da alfanu sosai a wajen kaji in sun ci suna ƙara lafiya kuma suna yana zama a matsayin abinci sannan yana zama a matsayin magani, suna ƙara lafiya suna kara girma za ka kajin ka sunyi shar-shar ba wata damuwa. Shi yasa yake da kyau idan kana kiwo ka dinga shawartan masu kiwo lafiya na ɓarayin abin da yake wadan da ake cewa veterinary kenan yana da kyau ka dinga shawartan su, su dinga zuwa suna ganin wurin da kake kiwo, da wani irin nau'in abinci kake ba ma kajinka ko abun da kake kiwo, idan sun ga wa’in nan su bada magani ko rigakafi sannan su ƙara ba ka shawarwarin a abun da zai taimake ka wurin yi wannan kiwo. Tsutsotsin nan da muke gani dai abinci yanayin yadda ka gani ma a hoton kajin na Allah-Allah ne su ci ba wai kwau da fuska suke ba dukansu sun kawo fuskansu suna neman ya za a yi su tsakuri wannan tsutsa, yana da amfani a wurinsu domin yana da sinadari sosai ba yadda muke tunani yana da illa a wurin mutum ba.

Kaman dai yacce muke gani a hoton nan eh wannan shuka ne na dake gona da kuma yanayin yanda ake yin ban ruwa na zamani to a haka dai yadda muke ganin shukan nan duk da ba tayi fito tatar bane tayi kama da shukan dankali wala allah zamu iya cewa kuma tayi kama da shukan alayyaho ko kuma yakuwa dan waƴannan shukoki suna da kamanceceniya musamman alayyaho da shukan dankali to a can baya kuma ga wasu eh sanduna nan da ruwa da akai musu baki suna yi suna fetsa ruwa kamar eh ze iya, suna fetsa ruwa yana sauka akan shuka kamar lokacin damina dai to wannan ba ƙaramin cigaba bane ga manoma da kuma sauƙi idan ka, idan manomi ya ɗau irin wannan siga na yin ban ruwa ya kawo sauƙi sosai wa gonan shi sa'annan kuma zai dinga noma ba ƙaƙƙautawa ba ruwan shi da lokacin damina, ba ruwan shi da lokacin rani in de yana da wannan yanayi na ban ruwa to ita wannan yanayi na ban ruwa kamar wancan muke gani sandunan ruwa ne aka rarratsa da su ta cikin gonan aka fitar da su wuri-wuri akai musu kai aka sa musu baki domin ya dinga feshi yana sauka ma ruwan a, yana sauka ma ganyayyakin a hankali kamar yacce ruwan sama yake saukowa saukan shi a hankali wannan feshin da yake yi eh, shi ze hana shi ya ma ganyayyakin illa ba kaman a saki ruwan ya dinga sauka ratatatata ba kan gado ba saukan shi a hankali ɗin nan yana ze hana shi eh kwashe ze hana shi yin zaizayan ƙasa sannan shukoki zasu tsaya da ƙarfin su ruwa ze yawaita ze shiga ko'ina domin duk abinda aka ce maka feshi ana so ko'ina ya samu to yanda ruwan nan yake feshi ko'ina ze samu shuka kuma zasu girma ko daga gani a yanda kuka gani aka shuka sun sun yi kyau, sun yi sharshar abin su wannan nau'i na ban ruwa ba ƙaramin cigaba bane ga manomi shuka zasu samu ruwa yanda suke so ba ƙoro ba bushewa masha Allah.

To kamar yacce muke gani a hoton nan a hoton nan muna da gwanda muna da ayaba sannan ga bushenshen kifi a cikin kwando ga kuma dankali can a baya a kan buhu so zamu iya cewa waƴannan kayan gona ne ɗaya ga ciki ne kawai halitta na ruwa, wato kifi kenan shi kifi nau'i ne na abinci da masu tura, masu turanci suke ce ma protein nau'i ne na abinci dake gina jiki kowa ya san wannan eh sannan kifi ana kiran shi da musulmin nama wanda ko da ya mutu ana ci ba se lale an yanka shi ba sannan nau'i ne na abinci da nama, nau'i ne na nama da eh yawanci ba shi da illa ba shi da illar da za'a ce a likita yace maka ka dena cin kifi ko wani abu dan mafi akasari ban taɓa ji ba sai dai kaji an ce maka ka dena cin nama in kace to ya zaka yi sai a ce ka koma cin kifi shine nau'i na naman da ba shi da illa sannan gwanda gwanda nau'i ne na kayan marmari wanda mutane da yawa ba de kowa yake so ba, wasu basu son warin shi amma nau'i ne na kayan marmari me daɗi wanda yake ƙara lafiya musamman tun daga ganyen shi shi gabaɗayan shi de magani ne tun daga kan ganyen shi eh shi gwandan, ɓawon gwandan da kuma eh ƙwallayen gwandan duka nau'i ne na magani likitoci suna yawan bada shawara ko kana da ulcer, ko kana da hawan jini suna yawan bada shawara ka nemo eh ganyen gwanda ko ƙwallon gwanda so wannan kayan ba iya kayan marmari bane shi da kan shi magani ne wannan shi gwanda kenan sannan ayaba ayaba shi ma suna da kamanceceniya ta wurin yin magani iri ɗaya da gwanda saboda idan zaka haɗa maganin eh typhoid ko zazzaɓin cizon sauro a gargajiyance zaka ji an ce ka nemi ganye ayaba saboda shi ma yana magani sosai, ayaba kuma shi ma nau'i ne na kayan marmari, wanda mutane da yawa ban taɓa jin wanda yace be son ayaba ba kusan kowa yana son ayaba saboda daɗin shi sannan kuma bugu da ƙari magani ne ga kuma dankali, dankali shi ma abu ne me kyau wanda hasali abu ne me daraja sosai wanda shi dankali ya zarce yadda mutane ke kallon shi kuma da yawa masu noma shi basu san amfanin shi ba dankali da muke gani yawanci da shi ake yin madara ta ruwa.

idan jarir idan jarir ƙar ƙarƙashin ƙarƙashin shekara ɗaya ya fara toshe toshewar maƙo maƙoshi sabo saboda wani abu ya shiga yana yana da mohimminci yanada muhimmanci a gar a gaggauta a gaggauta ɗaukar ɗaukar mataki domin cutar cutar rayu ro ro ruwar domin ceto rayuwar sa ga gayadda ga yadda za'a taimaka za'a taimaka za'a taimak a lu a lu ala alamomi alamomi toshe toshewar maƙogwaro wuri jariri yana yana ƙoƙa yana yana yana yana ƙoƙarin ƙoƙarin yin yin kuɗa yana ƙoƙarin yin kuɗa amfani da amfani da ya iya ya iya fitar ya iya fitar ya fidda sauti yana yana ha hadi hadi hadi diya iska iska ko yana yana nuna yana yana yana nuna ala alamomi yana nuna alamomir alamo alamomi halar wahalar num num numfashi yana wahalar numfashi tabbas tabbas tabbatar tabbatar cewa yana yana yana nufin yana yana num numfashi da da wuya amma amma yana rayuwa um kar karka ko kalo karka tsokalo bakin jaririn da da yatsa sai idan ka ga abinda ya toshe

Kamra yacce muke gani a hoton nan hoto ne na manoma a cikin gona ɗaya na riƙe da kabeji an lulluɓe ta da ganye ɗaya na riƙe da yalo, ita ma ya lulluɓe ta da ganye to zan fara magana akan kabeji kabeji abu ne me gina jiki abinda yasa nace abu ne me gina jiki kamar yanda masu kiwon lafiya muka ji daga bakin su cewa kabeji yana ɗaya daga cikin abinda yake ƙara lafiya da ƙara jini saboda ita abu in aka ce maka abu ganye ne to masu kiwon lafiya sun ce yawanci likitoci sun ce yawanci abu ne dake ƙara jini sannan kuma yana ƙara lafiya in de ganye ne ɗai-ɗai ɗin ganye ne zaka ji ance be ƙara jini ko ƙara ko temaka wa jini wurin wurin yin zagaye a cikin jiki sannan suna da kamanceceniya da latas kusan suna da amfani iri ɗaya ta wurin magani hawan jini da kuma fata to shi kabeji a taƙaice ma abu ne me sauƙin sarrafawa saboda zaka iya ka wanke shi, ka yanka shi wankewan ma ana so ka wanke ne a a ruwa da yake eh wucewa kaman ka buɗe bakin fanfo sai ka dinga wankewa kana wankewa ruwan yana sauka yana tafiya wani sabon ruwan yana ƙara taɓa shi ba kamar yacce muka saba yi a al'adance ba mu samu ruwa a baho wanke latas ɗin hakan ma yayi amma anfi so na yanda likitoci suka ce anfi so ka wanke shi a ruwan da yake wucewa yana wucewa da dattin wani ruwa na ƙara sauka a kan shi ehm sannan kabeji yana da sauƙin sarrafawa kana iya ka yanka shi ka ci da wani da mai da yaji ko ka yanka ka wanke ka saka a saman abinci domin ƙayatarwa ko ka ana iya a dafa shi cin shi ɗanye ya fi ƙara lafiya akan dafa shi, shi ma dafawan yana ƙara lafiya amma ka ci shi ɗanye in ka wanke yafi ƙara lafiya, yafi ƙara jini saboda kafi samun sinadarin da ke cikin shi sannan dafawan ma, in zaka dafa anfi so ka dafa shi sama-sama kar ka dafa shi ya dahu sosai kamar in abincin ka ya ɗau nuna, ko ya kusa yi sai ka watsa eh kabejin a kai dan ya ɗan dahu sama-sama ba wai yai luguf ba.

Kamar yadda muke gani a hoton nan, nau'in dabba ne da ake ce ma alade a Turance kuma, ana ce mishi PIG. Nau'in dabba ne da mutane ke kiwo. Saboda alade yana haihuwa kamar yadda za ka sayi rago ka yi kiwo ko tumaki ka yi kiwo su hayayyafa su girma ka saida ko ka yanka ka ci naman. Haka shi ma alade masu ra'ayin kiwonshi suke saya domin su yi kiwonshi. Kamar yadda muke gani a hoton nan, za mu iya cewa nau'in dabba na alade, uwa da kuma da kuma ɗanta ko ƴa. To. Ita wanna nau'i dabba na alade masu ci sun ce nama ne mai daɗi. Kuma dabba ce da take da ƙarfi take da juriya. Ba ta cika ba da wahala--ba ta da laulayi wurin yin kiwo. ba ta cika ba su wahala ba sosai. Kuma nau'in dabba ne da in ka sake shi yana zuwa ya yi kiwo kamar yadda muke gani a haka ma ba a turke yake ba. Daga gani kiwo yake yi yana yawo domin ya nemi abin da zai ci. Alade kamar yadda muke gani masu kiwonshi sun san cewa ƙazamin dabba ne, Ƙazami ne saboda shi yana shiga cakwaɓi. ya shiga kashi. Kome ya gani shi yana iya ci. Rayuwarshi kusan za mu iya ce ba wahala amma ƙazami ne So, idan kana da ra'ayin kiwon alade, ya kamata ka zama mai kula mai tsafta. saboda shi nau'in dabba ne da bai da tsafta. So, in ana so a gan shi da kyau ya kamata kai mai kiwonshi ka zama mai tsafta. Tsafta na ka dinga mishi wanka a-kai-a-kai. Ko kuma ka dinga tsaftace mishi makwancinshi. Idan ya yi kashi a kwashe, idan ruwa ya zuba, a kwashe ruwan ko a goge ruwan. Saboda shi ba shi da damuwa, ƙazanta yana kawo illa ga jiki mun sani in ma ga ɗan'adam ko dabba. Duka ƙazanta yana kawo illa. To, a maimakon ka riƙa kashe kuɗi wurin nema mishi lafiya zai fi kyau, zai kyautu ka dinga kula da makwancinshi da shi baki ɗaya kana yi mai wanka a-kai-a-kai, kana kula da jikinshi ana goge mishi.

Kamar yadda muke gani a hoton nan, masara ne aka shanya. Masara mai nau'i ko mai kal adabna guda biyu. To, kamar yadda muke gani muna da jar masara a gefe ɗaya sanna muna da farar masara a ɗayan gefen. Ita masara za mu iya cewa, nau'i ne na abinci da ke da sauƙin sarrafawa. Abin ya sa na ce yana da suƙin sarrafawa saboda ita nau'i ne na abinci da idan an tsinko ta daga gona ana iya a kasa ta domin a ci, tun tana ɗanyarta ke nan. a hakan ana ci a matsayin abinci ko a matsayin abin marmari, sannan ana iya kuma a in an tsinko ta daga gona, in ba a gasa ta a ɗanyenta ba a zo a shanya kamar yadda muke gani a hoton nan--an shanya ne domin rana ya bige shi ya bushe. sai a zo a yi ɓamɓara. Idan an yi bamɓara an fitar da totuwa, a tara masarar guri ɗaya sai a a'auna shi a cikin buhu. So, masara abu ne da ke ɗaukar lokaci wurin daga shukar zuwa a sa shi a buhu, ba wai kawai daga gona daga an tsinko ba ne ake sawa a buhu. Sai an kawo shi an shanya, idan ya bushe rana ya buge shi ya bushe sannan sai a sa shi a buhu. Dalilin da ya sa ake busar da masara shi ne, saboda nau'in abinci ne da ake adana shi, na shekara ko shekara biyu ko fin shekara biyu ma. So, duk abin da za a adana mun sani baya buƙatar a samu ruwa a cikinshi, ana buƙatar ya bushe, raƙau domin a adana shi yanda zai daɗe. Idan an adana shi da ruwa a jikinshi, ba zai daɗe kamar yadda idan an busar da shi ba. In an adana shu da ruwa-ruwa a jikinshi, zai iya wala-Allah zai iya yin funfuna. In kuma ya yi funfuna, ko kuma ƙwari sun fara ci ko tsutsa. an samu asara ga wanda ya yi shuka.

Kamar yacce muke gani a wannan video namu um ƙananan shukoki ne da suke tasowa yayin da suke Ƙanana a wadannan shukoki da muke gani a wannan video zamu iya cewa akwai shukan wake, sannan kuma akwai shukan dalbejiya. Zamu fara da shukan dalbejiya shi shukan dalbejiya nau'i ne ne shuka wanda yake girma ya zama bishiya babban bishiya yanada ƙwallo amma ba ba bishiya bane wanda yake fitarda abinda akeci yanada kwallo amma baa cin Saidai gayyenshi ana amfani da ganyen wurin yin magani kamar Ƴacce muka sani idan mace ta haihu a gida iyaye sukance aje a tsinko a gida iyaye sukance aje a tsinko um shi wannan shuka na dalbejiya. Wannan shuka na dalbejiya ana amfani dashi wurin yin wankan jego, yayinda ake tsomashi a cikin ruwan zafi a zaro sai a dinga sama mace a jiki domin sunce magabata sunce iyayenmu sunce wannan nau'i na sa shi a ruwan zafi a sama mace a jiki yana dafar da jikinta yana girkata tunda idan mace ta haihu sukance tana jinta kaman ɗanya ɗanya so, idan aka girkata tana komawa ta hade jikinta baki daya. Wannan shuka yanada matukar amfani kamar yadda iyayenmu suka gaya mana nauʼi ne na magani na gargajiya. Ɗayan kuma zamu iya cewa shukan wake ne yayinda yake girma shi wake munsanshi nauʼi ne na abinci wanda ake shukawa a girbe inma a siyar koh a adana gida domin cin abincin yau da gobe. Wake nauʼin abinci ne wanda yake dadewa idan aka busar dashi aka adana yake dadewa a ajiye ba tareda ya lalace ba naui ne na abinci da um na abinci in ka garwaya shi da sauran nauika na abinci yakan bama abinci dandano um mai dadi saboda shi wake yanada um nashi dadi na musamman zaki ba sosai ba amma yanada nashi zakin daidai gwargwado yana bama abinci dandano mai dadi shi wake da muke gani nau'i ne na abinci da ake cewa protein a turance yana kara lafiya a jiki yana yana taimakawa wurin gina jiki sannan yana da amfani a jiki sosai ba dan kadan ba.

Kamar yacce muke gani a wannan video namu da ke kan screen za mu iya cewa wannan manomi ne yayin da yake sassare shukoki. Wasu sa iya cewa barna ya ke yi amma ba barna ba ne wannan nau'i na shuka ya yi kama da nau'in shukan um masara, ko kuma mu ce dawa ko ko gero. Saboda nau'in shukoki ne da suke kaman cece niya da juna wannan sarewa da muka ga yana yi ya sare ne a sanadiyar shuka ya kai lokacin da za'ayi girbi ko kuma a'a an ma riga anyi girbin ana sassare wadannan shuka ne domin a akwai wadanda akan yanyanka ko a busar a sa a buhu domin siyar wa masu kiwon awaki um domin siyar wa masu kiwon awaki ana ba ma awaki suna ci a matsayin abinci. Toh wannan shuka dai da na masara da na dawa da na gero dukka shukoki ne kaman shi masara, shuka ne wanda ake yin shi domin a sarrafa a ci a matsayin abinci. Muna da farar masara, muna da jar masara dukkansu nau'i ne na abinci wanda akan girbe a busar ko a gasa a ci tun yana danyen shi a gasa shi ko kuma in an girbe a je a shu um busar da shi a sa shi a buhu domin ya a ada na shi na lokaci mai tsawo. Ko ba don a da na ba ma in aka busar da shi an fi an fi ba a kokonton cewa zai lalace saboda ruwan da ke jikin shi ya bushe ya yi rakau Haka shi ma dawa idan an girbe an busar dashi, a kan sa su a buhu ne domin a a da na ko a siyar ko a ajiye saboda cin yau da gobe ko a kai kasuwanni. Haka shi ma um dawa, muna da jar dawa muna da farar dawa. Dukka wadannan nau'i ne na shukoki da ake girbe su a saka a buhu a ajiye a store ko kuma a kai kasuwa a sayar ko kuma a a dinga diba na yau da gobe ana ci domin nau'i ne na abinci da ke gina jiki da dawa, da masara, da gero gabaki daya.

Toh! kamar yanda muka gani a wannan vidiyo um wannan.. ma'aikacin fulumba kenan yayin daa yakee ɓulaa bututu bututu na ruwa domin ya kafaa ƙaramin baki naa bututun ruwa ko ya eh ya kafa ƙaramin baki don ya samu ya jaa ma wani ɓarayi ruwa a samu ruwa a wani ɓarayin um mafi yawanci manoma suna amfani da irin wannan dabara domin a samu sauƙin yin banruwa a gonannaki wannan kai da muka ga yasa ya saka kai ne mai mai abin kashewa wanda idan yana buƙatan ye banruwa zai zo ya kunna wannan makasan da aka kashe domin ruwa ya juyo ya canza hanya ya biyo ta wannan hanyan ya samu ya ya zuba ma inda yake so ruwa mai yiwuwa ƙila ba gona ɗaya wannan bututun ruwa yake kaima ruwa ba shiyasa muka ganshi dogo ne ya wuce toh wannan baki an saka shi ne domin a bama wani ɓarayi ya samu ruwan tunda shi wannan babban bututu ba ai iya nan gonan zai tsaya ba an saka wannan kaine domin a bama wani ɓarayi shima ya samu ruwan mai yiyuwa za ai banruwa ne a wurin um domin a samu ai shuka shi shuka baya yiyiwa sai da ruwa kowa ya san wannan kamar yanda ɗan adam baya rayuwa sai da ruwa toh amfanin ruwa wa shuka yanaa ko ka saka taki ka saka kafun ma ka saka taki dole shukan ka na buƙatar ruwa domin ka dunga jiƙa wannan ƙasa har ya samu wannan iri daka shuka yaa fashe ya tsuro ya futo daga cikin ƙasa ya fara, daga nan ne zai fara um samun amfanin rana da in ka saka taki har wannan taki ya cin mai indai ba ruwa a wuri toh ko ka barbaɗa taki a saman kunya-kunya wannan taki bazai shigan ma wannan shukan ba dole sai da ruwa wa'innan nau'in abubuwai da suke tabbata shi ruwa idan aka zuba shi a wuri yana ɗiban sinadaran da ke saman ƙasa ya shigarwa da tushen wannan shuka da akayi domin ya samu ye girma ye ƙwari um shi ruwa yana da amfani sosai a gona gaskiya saboda sai da ruwa shuka ke fitowa, ba yanda za ai kai shuka baka da ruwa toh shiyasa muka ga wannan dogon fayef anyi baki bakin nan za'a jona mai wata ya ta yanda za'a dinga bada ruwa ko ina ya samu ko kuma a'a zai bi ta kunya-kunya, kunya-kunya kowa ya san ana mai kwaroro ai wannan ruwa aka sake shi zai dunga ratsawa yana saboda shukoki su samu ruwa

Kamar yacce muke gani a wannan vidiyo um mata ne da namiji yayin da suke ƙoƙarin yayyanke shukokin da dake tsaye so wani, wani zai iya cewa wannan kaman nau'i ne na ɓanna baaa ba ɓanna bane wannan yawanci abunda manoma ke yi kenan idan an cire amfanin gona irin idan damuna ta wuce um an cire amfanin gonan dake jikin wannan shuka haka akeyi a samu shi ma girbi kenan a yayyanke wa'innan dogayen shu.. domin wasu suna wasu na ƙona shi a matsayin kara wasu kuma suna siyen shi a matsayin abincin da suke bawa awaki mafi yawanci masu awaki da shanaye sun fi bama awakin su irin wannan abun su nema wasu na siya da kuɗinsu ma wasu kuma inmutum shi ya shuka da kanshi yana da awaki sai ya yanke ya kai gida domin ya dunga basu a matsayin abinci wannan shukoki da muke gani zamu iya cewa shu.. kan masara ne ko shukan gero ko kuma shukan dawa saboda wa'innan shukoki guda uku dana lissafo su suna da kamanceceniya shukan masara kowa ya sanni shuka ne da ake keyi domin samun abinci haka shima shukan gero ana shuka shi ne domin a samu abinci shima dawa ana shuka shi ne domin a samu abinci gero da dawa yawanci ana in an girbe su akan saka abu sune ko a siyar a kasuwa ko a adana domin lokaci mai tsayi lokacin da ake buƙata a futo dashi in za'a siyar a siyar in kuma za'a ci a gida ne a ci don wani manomi ya kanyi shuka ne na abunda zai ci na shekara har wata damuna ta zagayo gero da dawa mun sanni ana yin abubuwa abune masu amfani a jiki ke ana yin abubuwa da yawa dasu kamar irin su kunu kunu kowa ya sanni dai abune mai gina jiki tun muna yara akan bamu kunu, haka masara shima nau'in shuka ne da ake shukawa a girbe tin yana ɗanye-ɗanyen shi ana iya a gasa mai sauƙin sarra.. fawa ne, ana iya a gasa a ci wasu kuma wasu suna busar dashi ne azo ayi ɓanɓara a raba shi da totuwan shi sai a sassaka a buhu ko a adana a gida a dunga ci ko kuma a kai kasuwa a siyar

Kamar yacce muke gani a wannan vidiyo manoma ne yayin da suke yawo da wata dogon fayef mai baki da yawa wannan fayef daka gani zamu iya cewa fayef ne feshi tunda ga alamu nan ya nuna duk wa'innan manoma guda biyu suna ɗauke da gorunan abun feshi a bayan su um wannan shuka kuma da ake ma wannan feshi shuka ce ta shinkafa shinkafa kowa ya sanni ana shuka ta ne a wurin dake da lema wurin dake da anfi shuka ta a bakin rafi saboda nau'in shuka ne da yake buƙatan ruwa um ba kuma ruwa sosai ba yana buƙatan danshi sosai gaskiya dan ya samu ya girma har a girbe a samu am.. fanin wannan shuka wannan feshi kuma da akeyi zamu iya cewa um sin kawo babbar fasaha da kuma nau'i da za'a samu sauƙi wurin yin feshi gaskiya wannan abu ya ƙawatar sosai sunyi dubara yayin da a wannan dogon yanda suka yin nan, dogon fayef nan da suka sa sai ka iya yin shuka da yawa sai ka iya yin feshi wa babban gona ba tare da ka gaji ba ba kamar yanda shi goran na da yake ba, za'a ganshi yanda suka goya shi haka sai ɗan ƙaramin hannu ne yake dashi mai baki ɗaya wanda zaka dunga bi kana yin feshi wanda in aka barka dashi ace ka feshe wannan babban gona an bar.. ka da babban aiki wa'innan manoma sai suka kawo dubara wa'innan manyan manoma sun kawo dubarar da zakai feshi wa babban gona aaa ƙanƙanin lokaci ba tare da ka gaji ba gaskiya wannan abun koyi ne da ƙananun manoma yana da kyau ƙananun manoma su kalla su koya daga wannan dan su ƙirƙiro fasaha su ƙirƙira irin wannan abu da zai kawo sauƙi kuma wannan nau'i na feshi da suka yi bai buƙatar sai ka gayyato mutane da yawa su zo gonanka su maka aikin feshi daga kai sai mutum guda ɗaya ko a'a mutum biyu in kai ba zaka iya ba, mutum biyu zaka iya ka gayya to mutum biyu kawai suyi maka wannan feshi tare da sai ka biya kuɗi mai yawa ba tunda nau'in aiki ne da su kansu ka samar musu sauƙi ne a irin wannan aiki na feshi shi feshi ana yin shi ne domin a kashe ƙwarin dake damun shuka ko kuma ƙananun ciyayi dake futowa su hana ya shuka yin girma.

Wannan nau'i na ƙasa da muke gani a hannu wannan matan dake bidion nan nau'in na ƙasa ne da ake cewa wasu manoman suna kiranshi ƙasan taki ƙasan taki wani ƙasane da yawanci akan sameshi a wuri me bola abun da yasa nace aguri me bola saboda shi wannan ƙasa ka fin yahaɗa kanshi ƙasane da ake samunshi a ɗaya daga cikin sama saman ƙasa tunda ƙasa munsan munada shin fiɗan farko munada haka bi da bi dai to wannan ana samunshi daga sama sama ne tun ama in ansameshi daga sama sama a akwai lilliɓi akan shi baya fitowa sama sosai shi wannan nau'i na ƙasa yawanci kalanshi inda zaka gane shi kalan shi zaka ga yanada duhu yana da duhu sosai ba, ba ki can ba amma yanada du hu yafi kalal ƙasa yakala ƙasan da muka sani duhu wannan ƙasa yana haɗa kanshine a gurin da akwai bola um saboda abun dayasa nace gurin da akwai bola saboda yana buƙatar eh, azuba mushi shara kama na ganyayyaki da kayan abunci da suka ruɓe ko wanda baza ai amfanida su ba aka zubar a bola so wannan ganyayyakin ki da dabbobi da suka mutu haka da: she: shi: kayan bola nace na kicin nace abunci da suka ruɓe idan suka haɗu sune suke taruwa suka fitar da kalan wannan nau'i na wannan ƙasa asalinshi kenan yanzu takaimu zamani yakaimu da mutane suna ƙirƙiran su haɗa irin wannan ƙasa yanda suke samu wuri a gida jan su su killace shi domin su haɗa irin wannan ƙasa yayin da sukan samo shukoki ga su ɓawon rake da ganyayyaki da: abincin da'aci aka rage irin dattin kicin ɗinnan da ɓawon su ayaba duk wani abu da kasani dai in anci an rage wanda mutun in yaci ya rage kuma abune da eh, yake ruɓewa so irinsu ake haɗawa a tara aguri ɗaya da duk dabban da ta mutu ko kaza ne ko tanta bara irin dabbobi da suka mutu haka in aka keɓe wuri aka iyyayesu akai musu lilliɓi wanda mutane keyi suna mai lilliɓi adandanneshi da ganye sannan a rufe saman shi ana bashi ruwa kaman yadda ake ke bawa shuka amma ba sosai ba saboda beƙatan ruwa sosai dan kar ya hanashi dan kar ya hana kwayoyin halittun da zasu kakkarya wayannan nau'i na abinci da dabbobi ke su karkarya su ciye domin su haɗa irin wannan ƙasa shi wannan ƙasa da muke gani ba'a kiranshi da taki har se ya cimma wannan kala nashi na baƙi da kuma ya cimma lokacin bawani abu da kuma kwari zasu iyaci ajikin shi domin su ƙara karkarya shi shine lokacin da za akira wannan abu yazama ƙasar taki monoma na amfani dashi domin yana bama shuka um eh, suna darin da shu ka yakeso domin shuka ya girma

kamar yacce muke gani a wannan bidio um gona ne nan inda yayin da aka samu mota dake feshin wuta tana ƙona wannan shukoki dake wannan gona um ko ince tana ƙona wannan kunyan kunya dake wannan gona wannan nau'in ƙona shu koki dake wannan gona ga ƙananun manoma yakamata su sani bawai ana lalata ƙasan gonan bane anayin hakanne domin aƙona shuko kin dasuke fitowa a inda ba'a buƙatansu ko gurin da be daceba eh da kuma wasu ƙwayoyin halittu da suke zaune a wannan guri wanda zaman su a wannan guri yana takurawa shuka ko suna iya in ka shuka irinka su cinye ko su ɓatashi to wannan nau'in na feshin fesa wuta a gona yana ana kira a turance bush burning yana yana hanyane da ake bi dan magance wayannan shukoki dakuma zaman waɗannan ƙwari a gona domin kada su hana shukanka ta girma shi wayannan shukoki amfani ƙonesu shine na ɗaya suna hana shukan da kayi saban shukan da kayi yasamu ishe shan ruwa da kuma takin da yake buƙata saboda shuka idan ya fito a inda ba'a buƙatanshi inda kuma kanaso kai noma yana gogayya ne tare da wannan shuka da kayi saban shuka da kayi yana gogayya gurin samun eh taki da kuma samun ruwa me yiyuwa ruwan da ze sauka a gonan ka eh ze isa iya shukokin ka to amma idan akwai irin wannan shu eh shuka da ba'a buƙatan su aguri sun fito aguri kabar su baka ƙoneba suna hana suna gogayya tare da wannan shukokin naka ame mako ruwan ya ishesu se yazo be ishe su ba kaga shukan ka suna bubushewa wanda ko wani manomi be buƙatan haka sukuma wayannan ƙananin ƙwari da suke fitowa acikin ƙasa suma ƙonesu yanada amfani saboda suna tasiri gurin cinye wayannan shuka da zakayi a gona ko kuma suyi ɓannata maka irinka da kacire kuɗi kasiya so ƙoneshi yanada amfani matuƙa sosai eh ga ƙananun manoma da basu saniba wannan hanyane da a ke dan magance fariwan irin wannan abun

kamar yacce muke gani a wannan bidio dake sikirin namu wannan abu da mutumi ke riƙe dashi yana wasawa sunanta adda hausa kenan ana cemata adda turanci kuma ana kiranta da axe shine sunanta da turanci wato ita adda abu ne me um, me matuƙar amfani gamasu shiga daji ko ga masu shiga gona eh abune da take da matuƙar am fani kuma ba'asanin sanda amfaninta ze taso so yanada kyau duk idan zaka gona ko zaka daji yazamana ka tattara kayayyakin da kasan aikinsu ze iya tasowa kamar yace muke gani a bidio tanaji yakeyi yana wasa addanshi domin aikin da zeyi kokuma aikin da ka iya tasowa to wannan washi har yakaima tana iya datsa wuka tana iya yanka takadda kamar reza zamu iya, kamar yadda muke gani wanna adda ta wasu da kyau adda kuma ana amfani da itane a gurare daban daban ana amfani da ita dan saran ice domin a sare bishiya ko bayan ansare bishiya domin asassarashi eh, ayi gunduwa gunduwa da icce domin yay saukin ɗauka amfanin sare bishiya a gona ko a daji shine in ana buƙatan filin guri ko za ainoma a idan bishiyan ta kare guri ko taci guri idan ana buƙata ko za ai haƙon rijiya agurin in ana buƙata to amfanin adda ta taso domin dashi za ai amfani dan sare wannan bishiya a dan asamu ai amfani da wannan guri adda nada amfani daban daban ba iya sare bishiyaba amfaninta nada yawan gaske wanda ba lalai mu iya lisafo gaba ɗaya ba amma babban amfaninta da yadda sare abunda wuƙa baza iya bane ga manoma suna amfani dashi dan sare bishiya ga mahauci kuma yana amfani da ita don kwankwasa ƙashi na dabban da ya yanka ko.

kamar yacca muke gani a screen ɗin nan muna da video ne na dabbar da ake cewa Sa ko ace saniya Sa wato namijin sa kenan namiji saniya kuma mace to kamar yadda masu kallo suke gani wannan zamu iya cewa daga kallo zamu iya cewa wannan sa ne ba saniya ba saboda yanayi na zubin halitta wannan sa kuma yana ɗaure ne a gurin da ake kiwon shi tinda muna da yanayi na kiwo daban daban wani me kiwon yakan saki saniya ne taje ta rora abin da zata ci wani me kiwon kuma yakan killace sa ya ɗaure ko in be ɗaure ba ya yayi tirke kenan in beyi tirke ba kuma yana iya sa katanga ya zagaye ta kamar yacca muke gani wannan me kiwo ya zagaye nashine da katanga yabar mata sama a buɗe saboda ratsawar iska kar guri ya gurɓata ita saniya dabbabce da mahauta suke yankawa ba lallai mahauta ba dai ah a ƙasar hausa ana yanka saniya domin a ci naman ta a ci nama a matsayin abinci abinci me gina jiki kamar yacca muka sani sa dai naman sa nau'in abinci ne da ake cema protein yana da amfani a jiki ba ɗan kaɗan ba dan yana ɗaya daga cikin nau'in sauƙin yana ɗaya daga cikin nau'o'in abinci masu gina jiki manyan nau'o'in abinci masu gina jiki wato protein kenan saniya naman ta be kai na rago haske ba zaka ganshi jajajajane amma be yi ja kaman na rago ba ta inda zaka iya banbanta naman sa dana rago sannnan zaƙinta ma be ƙarasa na rago ba masu ci sunce naman rago yafi na sa zaƙi kuma duk me ci ma yana iya tabbatar da haka naman sa nama ne da aka fi samunsa a kasuwa yafi yawaita a kasuwa shine da me kiwon sa yawancin masu kiwon sa sunayi ne domin su siyar su siyar ma mahauta ko su d akansu su yanka suci a gida ko kuma su yanka su siyar a kasuwa domin samun kuɗin al'amuran yau da kullum naman sa nama ne me yawa wanda ba lallai ka iya yanka wa kacinye a gida nidai ba gida kuna da yawa bane kamar dai gidan yawa shine zaku iya ku cinye naman sa in kuma gidan ku baku da yawa se dai ku yanka kusa a fridge domin a adana wannan naman naman sa nama ne me daɗi akan yanka shi lokacin bukukuwa ko lokacin sallah

kamar yacca muke gani a wannan vedio namu wannan shi ake kira da ban ruwa na rani ban ruwa na gona wannan kamar yacca muke gani ruwa na gangarowa yana bi ta layi layin kunya domin shukoki su samu wadatar ruwa idan kaga manomi yana irin wannan ban ruwa to ko ba kasa a ranka cewa lokacin rani ne lokacin daba damuna in lokacin damuna ne ba buƙatar irin wannan ban ruwa saboda ruwan sama na sauka yana jiƙa ƙasa ko ina yana samun ruwa a yayin da aka ce ruwan sama ya ɗauke to wannan wanna dabara ce na iyaye da kakanni wanda muka taso muka ga suna yi za'a samu injin injin ban riwa a saka shi a inda ake da ruwa yawanci a saka bakin sa a rafi inda za'a sako ɗayan bakin da yake aiko da ruwan ya akan kunya guda ɗaya wanda idan ya fara tafiya zeta rarratsawa yana bi cikin kowanne kunya kunya yanayin zanen kunya ya danganta kowa da yanda yake nashi zanen kamar yacca wannan yayi ya yi sune yanda gaba ɗaya ze shiga ko wanne kuya ko ina ya samu ruwa ya shiga domin waƴannan shuka da aka shuka su samu ruwa wasu kuma suna yin kunya layi layi wanda idan aka sa in ruwa ya gangaro daga layin farko yakai na ƙarshe ze zuba ne ya tafi wani gurin daban bayida hanyar da ze dawo ya shiga wata kunyar saboda ko yanayi zanen gona yanayin inda filin ganan ka yake wani gurin a gangara kake to ba yadda za'ai ka saki ruwa a layi ɗaya kace ze dawo ya shiga ɗayan layin se kabi kowanne layi layi tin daga farko ka zuba mai ruwan ya gangara da kanshi yaje har can ƙarshe wannan hikima na iyaye da kakanni na yin wannan ban ruwa yana da sauƙi ba seka yana da ta inda ba seka ebo ruwa a bukiti ko ko ka samu motan ban ruwa tana bi bi ko ina tana jiƙa ruwa ba a'ah kana tsaye daga inda ka saka pipe insha Allahu ko ina ze samu ruwa a yayinda muna gani a vedio daga farko aka sako ruwannan ya gangaro ya shishshiga ko ina ta inda shuka da taki zasu samu ruwa har wannan shuka ya fara girma wannan hikima ce ba ɗan kaɗan ba

kamar yacca me kallo yake gani a wannan vedio ga ƙananun masu yin kiwo wanda basu san wannan dabara tayin kiwo ba wannan dabara tayin kiwo ya ƙunshi inda idan sanuwa ta haihu za'a raba ta ɗan daa ɗan data haifa domin a haɗa shi da ire iren ƴan uwan shi domin shayar dasu raba ta da wannan ɗa da ake yi yana sa ɗannan ya samu eeh lafiya duk da dai shayarwar ita da kanta in ta shayar da ɗan yana samun lafiya amma wannan dabara da ake yi yana sa ɗan ya fita a cikin zuga inda saniyoyin, inda tumaki ke da yawa dabbobin ke da yawa kai ba tumaki ba inda dabbobin ke da yawa in aka cire shi a cikin wannan zuga ze tashi daga tsangwama da wasu su take shi daga cikin manyan dabbobin su take shi ze zamana an sashi ne a cikin ƴan uwanshi kamar yacca muke gani an sashi cikin ƴan uwan shi ana shayar dasu tare kuma suna samun kula na bil adama za'a musu wanka a tsaftace su a shayar dasu a basu magani suna samun kula ba kamar yacca in an sake su tare da iyayen ba tunda dabba baya magana in baida lafiya ba lale maman ta gane ba tunda duk abun da aka ce maka dabba tunanin shi ba kamar na ɗan adam ba wannan eh dabara ta shayarwannan yana sa ana basu madara ne kamar yacca zasu sha a gurin maman su wannan madara meyuwuwa yana ɗauke da magani da sinadaran dake gina jiki da sinadaran da zasu sashi girma cikin ƙoshin lafiya wannan dubara yana sa me kiwo ya samu riba sosai dan idan ya raba ya raba wannan dabba da ɗanta kamar yanda aka raba su da uwayen su uwayen zasufi saurin ƙara yin wani haihuwan yayin da aka ce maka dabba ba ɗanta a gaban ta tana saurin ƙara yin ƙara haihuwa ba kamar yacca in ɗan na gaban ta ba tana ɗaukan lokaci me tsayi kafin ta yaye shi bare har ta ƙara samun wani ciki bare har ta ƙara haihuwa ɗauke shi daga gabanta yana sa ta ta ƙara haihuwa da wuri hakan riba ne ga me yin kiwo don zasu ringa haihuwan mishi akai akai ba kamar yacca in aka barta da ɗanta ba se ta iya ɗaukan dogon lokaci tana shayar dashi bata ƙara yin wani cikin ba hakan bawai mugunta bane bobara ce nayin kiwo inda inka ɗauke shi shima ɗan ze girma yayin da ɗan ze girma cikin ƙoshin lafiya yayin da ɗan yayi ƙwari ƴaƴan gaba ɗaya za'a dawo dasu an yaye su kenan za'a dawo dasu a sa su a cikin iyayen suci gaba da kiwo tare hakan bawai yana bawai muguta bane da ake wa dabba a'ah dubara ce tayin kiwo hakan kafi duk komai ana yinshi don riba ne in kana hakan zefi sa katara dabbobi da yawa yadda baka tunani

Wannan halitta da muke gani a wannan bidiyo, yana rarratsawa cikin ƙasar gona. in da aka yi shuka kenan, ana ce ma shi, tana ko a ce ma shi tsutsar gona. Wannan halitta da muke gani, yana da matuƙar amfani a harkar noma. Ba kamar yadda mutane ke tunani ba. Ɗaya daga cikin babban amfanin da yake da shi a harkar noma shi ne: yana rarratsawa cikin ƙasa, ya na rarratsawa cikin ƙasa, yana yin hanya-hanyan da yake wucewa. Wannan hanya-hanyar tana da amfani wajen shigar ruwa, ya ratsa cikin ƙasa domin ƙasa ta jiƙu. Barin ƙasa ita kawai a hakan kanta, ruwa na da wuyar ratsawa a ciki. To amma da taimakon wannan, tana da muke gani, ruwa na samun hanyar, da yake ratsawa cikin ƙasa, sosai. Wannan kuma halitta da muke gani yana taimakawa wurin, um cin ye abubuwan da ba su da amfani a gona. kamar irin su, ba cinyewa ba, yana taimakawa wurin, samar da taki kamar irin in an zubar da shara, da ganyayyaki, da abubuwa dai irin haka wanda suke buƙatar um su ruɓe su narke su koma ƙasa wanda ake ce ma ƙasan taki. Wannan halitta da muke gani yana ɗaya daga cikin wanda yake taimakawa wajen cinye wannan halittu su koma ƙasa, ƙasar da suke amfani wajen shuka. Waɗanda in an yi shuka a shi shuka na girma tana samun, um tana samun sindarai, um domin girmanta shuka za ta girma ta yi ƙwari, yadda manomi ke so. Halittar nan da muke gani, amfaninshi yana da yawa, ba lallai mu iya lissafo duka ba. Wasu daga cikin amfanin na shi, kamar yadda muka ce, yana taimakawa wurin, um fitar da yana yin hanya-hanya domin ratsawan ruwa. Ya shiga ya kama ƙasa wurin da taki da wannan iri da aka shuka zai zai samu ruwa sosai. um Sannan kuma yana taimakawa wurin um gyara ƙasar shuka. Taimakawa wajen gyara ƙasar shuka sosai domin idan ba tare da taimakonshi ba yawancin ruwan da ake zuba wa gona, ko in ruwan sama ya shiga a gona, zai gangare ne ya wuce ba tare da ya rarratsa cikin wannan ƙasa ba Da taimakon da taimakon wannan tsutsa da muke gani, yana da taimakon wannan tsutsa da muke gani, yana taimakawa domin ruwa ya shiga cikin wannan gona. Kayan abinci da aka ci aka zubar domin shi abinci ne a wurin shi ba wai abu ne lalatacce ba Abinci ne a wurin shi da yake ci In ya ci yana maida su su zama taki. ƙara Ɗaya daga cikin amfanin shi, yana taimakawa wajen ƙara sinadarai da shuka yake buƙata. Don haɗa ita wannan ƙasar taki kawai yana da wahala, bare kuma ka samu shi wannan halitta yana a a maka wannan amfanin shi yana cin um shukoki ne ba shuka wadda ka shuka ba, yana cin kamar su ganyayyaki da suka zube na bishiya, da kuma waɗanda iska ne ya koro su misali, yana cin waɗannan ne da ciyayi, don ya fitar maka da ƙasar yaki. wannan Dan kamar ka biya ne a maka wannan aikin, shi kuma ba sai ka biya shi ba. Don raɗin kanshi ne yake wannan haka Allah ya halicce shi domin ya dinda cin waɗannan ruɓaɓɓun abubuwa da ganyayyaki, maimakon su zamo maka shara, sai ya mayar maka su mai amfani. Dan kamar yadda naga mutane wurin ƙoƙarin haɗa ƙasar taki sai sun tara bola, sun yi ta ƙona shi suna zuba mai ganye, su ɓawon rake suna ƙonawa a kan wannan ƙasa har sai ƙasar ta yi baƙi. Shi kuma wannan ba tare da ka biya shi ba. Ba tare da ka samo waɗannan shara ka ƙona ba yake maka wannan aiki a kyauta. To wannan tsutsa ne mai amfani ta wani ɓarayin.

Kamar yadda muke gani a wannan bidiyo manomi ne ke ban-ruwa wa gonar shinkafa. Wannan tsohuwar dabara ce wanda mafi yawanci ƴan Indiya sun fi amfani da ita wurin ba wa shuka ruwa. Ita dama shinkafa ana noma ta ne a wurin da ya ke kusa da rafi ne, ko kusa da wuri dai mai ruwa. tun da shinkafa shuka ne mai son ruwa sosai. Wannan wata dabara ce da wannan manomi ya yi in da ya samu matattokara har guda uku ya yi tattokare su sannan ya yi dabara ya haɗa wata ƴar kwararo nan da in aka danna cikin ruwa aka ɗago tana gangarawa da ruwa cikin wannan gona. Wannan dabara ce matuƙa sosai, a inda ba injin ban-ruwa ana iya amfani da wannan dabara domin ba wa gona ruwa. Wannan dabara ta shi ta yi sosai. Shinkafa dai kowa ya sani shuka ce da ake iya shuka ta da inda take kusa da rafi, da take buƙatar ruwa sosai, Shuka ce. Shinkafa dai nau'i ne na abinci mai gina jiki. Wanda mun sani, yana buƙatar ruwa sosai. da zai samu har ya girma, Aka sa ruwa aka sa taki, in ya yi girma aka girbe ana shanya shi domin ya bushe ƙararau sosai. Idan ya bushe sai a sa a buhu, a kai kasuwa, ko a kai gida domin ci. Ko a kai "store" a adana. Ana kai wa kasuwa ne don a siyar a samu kuɗin um hidimar yau da gobe. Wannan dabara ta wannan manomi ya yi, kuma ga ƙananan manoma waɗanda ba su da injin ban-ruwa, za su iya kwaikwaya daga wannan fasaha ta wannan manomi. Fasaha ce mai amfani wanda ba ta buƙatan inji, ko fetur, ko in kana so ka yi ban-ruwa, ka ce injinka ya lalace. Wannan ba ta buƙatar komai sai waɗanan sanduna da na tattokarewa da wannan ɗan kwararo da za ka haɗa wanda in ka ɗago shi zai gangara da ruwa cikin gona.

Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo, Bidiyo ne na um ƙasar gona a inda ƙasar ya zamana mai kama da laka ne. Kowane manomi ya san cewa, ƙasa mai kama da laka tana da wahala wurin shuka, saboda ƙasa ne da yake a danƙare, yana wahalar da shuka, ba kowane shuka yake iya tsirowa a wannan ƙasa ba in an yi shuka. Shi danƙararren ƙasa bai da daɗin shuka, saboda ruwa da iska ba ya ratsawa cikinshi a danƙare yake. um Kuma kowane shuka tana buƙatar ƙasan da yake wara-wara ne ba wanda ya danƙare ba. Saboda shuka na buƙatan, iska, da kuma ruwa ya dinga ratsawa ciki. um Yadda muke gani a wannan bidiyo, an saka wani sinadari, a cikin wannan ƙasa. To yana da wahala mutum ya ce zai iya warware laka. Amma akwai abinda muke ce ma tana ko tsutsar gona, su wannan aikinsu ne su shiga suna rarratsawa cikin laka To wannan rarratsawan da suke yi suna cin kasar shike fitar da hanyoyin da ruwa zai iya shiga cikin wannan laka da iska, don shuka ta samu ruwa ya shigo mata cikin wannan ƙasa har ta samu ta tsiro. Wannan aiki na tana, Ba kowa ne, mutum ba zai iya ba sai tana da kanta. A yanda muke gani a bidiyon, shi manomin ya samo wani sinadari wacce sindarin, su waɗannan tana suna son sinadarin. Duk inda ka watsa shi a wurin, in ka ba shi bayan kwana biyu, za ka ga tana sun bayyana wurin. Saboda suna matuƙar son wannan sinadari, suna cin shi a matsayin abinci. Kamar yadda muke gani wannan manomi ya watsa sinadarin a kan laka, um daga nan kuma sai muka ga bayyanar ita um wannan tana ke nan. Muka ga bayyanarta a jikin wannan ƙasa inda suke, tana kakkarya wannan ƙasa ne, a yayin da take rarratsawa tana rayuwa a cikinshi. Tana kakkarya shi ne inda zai zama wara-wara. Domin a iya yin shuka a wannan wuri. um Ta inda ruwa zai rarratsawa ta wannan hanyar da su waɗannan tana suke bi, da ruwa da iska duka zai rarratsa. a kai shuka zai tsaya ya girma a wajen.